Vana vane makore mashanu zvichidzika vane zvikora zvavovo zvavanoenda kunofunda. Iyoyo vanofundiswa kuyemba, kutamba vanofundiswavo kubhuya mazita avo nekueketa zvavanange vaona.

Veshe vane makore mashanu vane zvikorawo zvavanoende koofunda, iyoyo vanofundiswe kuita mitambo yakasiyana kuemba, kubhuye mazita avo nezvilandero zvechiyungu.

Vekuzvikora zvepashi vaifunda fundo yepashi mazuva anawa vakufundawo veishandisawo michini yavako mazuva anawa yekufunda ndiyo nekutamba mitambo pamuchini iyoyo.

Ana anofunda pazvikora zvepashi vanofundiswevo kuite zvifundo zvakandosiyana-siyana. Vanofundiswewo kuite chiyungu, kuita zvilandero zvechiyungu nekubhara.

Vana veshe anosisire kuende kuchikora kunofunde zvifundo zvekutanga zvepashi. Vana vanenge vatama mare vanobetserwavo nemabanjwa anobetsera vana vakadaro nehurumende inobetseravo kuti vana vafunde zvifundo zvepashi.

Hurumende yedu ine mutemo vekuti mwana veshe unosisire kufunda zvifundo zvepashi. Vana vanenge vatama mare vanoiswavo mumabanjwa amweni anovabetsera kuti vaone kufunda zvinenge zveiita vamweni.

...weshe anosisire kuende kuzvikora zvinofundise fundo yepashi. Iyoyo vanofundiswe kuite zvibalo, kuerenga nekunyora. Anofundiswewo kuite mitambo yakasiyana.

Ana echikora anofunde zvikora zvepamberi anofundiswe kuite zvifundo zvakasiyana zvinosanganisewo zvenyara zvakaite sekurima, kufuya huku nekusona.

Ana adoko vanofunde muzvikora zvepashi vanofundiswewo mifundo yakasiyana vanofunde chiyungu kunyora nekuerenga vanofundawo kuite zvibalo zvakasiyana.

Ana anofunde pazvikora zvepashi, vanofundiswe kunyora nekuerenga, nekuitewo zvibalo. Vanofundiswawo nekuitewo mitambo vari pachikora apapo.

Fundo yepa zvikora zvepashi vano fundisewo zvimweni zvifundo zvakadai ngeku nyora neku erenga vanofundisawo kuite mitambo yaka siyana kuite kuti mwiri yavo igwinye.

Ana eshe anosisira kuti aende kuzvikora zvinofundiswe mifundo yepashi vana vanenge vatama mari kana vakafirwa ngevabereki veshe vanobatsirwawo ngeamweni mabandla anodetsera ana kufunda.

Vanofunde kuzvikora zvepashi vanofundawo zvifundo zvakasiyana vanofumdewo luite chiyungu nezvimweni vanofundewo kubhara nekuyerenge mabhuku.

Mwana wese unosisira kuti aende kunofunda kuzvikora zvepashi vanenge vatamawo mare vanobetserwawo nemabadhla akasiyana kuti vaone kufunda chikora chepashi.

Ana anofunde kuzvikora zvepashi vanofundiswe zvifundo zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kuerenga nekunyora nekuite zvibalo neimweniwo mitambo.

Akuna mwana unofanira kusafunda chikora chepashi vana vese vanosisire kuti vaende kofunda mifundo yezvikora zvepashi munyika medu vanenge vakorera nekutame mare vanodetserwa nekuiswa mumabadhla akasiyana.

Akomana neasikana anofunde pazvikora zvepashi vanofundewo kuite zvifundo zvakasiyana vanofunde zvibalo, chiyungu nezvimweniwo zvinechekuite nemishando yenyara inozovadetsera mundaramo.

Isisiro yemwana weshe kuti unofanire kuende kuzvikora zvepashi. Munyika mwedu mwunomwu vana vanenge vakundikana kuende kuchikora chepashi, vangadai vakafirwe ngevabereki vanoiswewo kumabandhla amweni anodetsera vana.

Zvibalo nechiyungu nezvimweni zvidzidzo, zvinofundwa ngevana vanonga vari pachikora chepashi, uyezve vane nguwa yevanopuwa yekufunda izvozvo, nenguwa yekuite mitambo.

Kune dzimweniwo mbatso dzinofundirwe ngendombi nemajaya vanofunde zvikora zvepakati nepadera, pavanoenda veindoita zvavanenge veifunda ndizvona. Mumbatso mwomwo munenge mutori nemvura yekushandisa.

Ndombi nemajaha vaakufundiswe kuite mishando yenyara kuzvikora zvepaderadera zvona izvozvo zvinozovadetsera vapedze zvikora vaakufundiswewo kurima, kuaka, kusona, kubika, nezvimweni zvifundo zvakawanda.

Mazuva anaa majaha nendombi dzinofunde pazvikora zvedera vaakufundavo veishandise michini iriyo yemazuvaanaya zvinoite kuti kufunda kunge nyore ngendaa yekuti zveshe vanozvione pamuchina apapo.

Zvikora zvinofundise ndombi nemajaha zvifundo zvepakati nezvepadera-dera, zvakufundisa vana imweni mifundo inechekuita nenyara. Yakadai nekunasire motikari nekuziye mahambire ayo.

Majaha nendombi vanofunde muzvikora zvepakati nepadera vakufundiswawo zvifundo zvinechekuita ngemishando yenyara vamweni vanofundiswewo kubika vamweni vanofundiswe kuaka.

Zvikora zvinofundise majaha nendombi fundo yepakati neyepadera dera kunewo mbatso dzakasiyana, kune mbatso dzavanoenda veindofundire zvifundo zvakasiyana kune dzimweniwo mbatso dzekuryira.

Zvikora zvinobva ndombi nemajaha mufundo yepadera dera zvinofundisao vana zvimweni zvifundo zvinoite mishando yenyara zvakaite sekubika kuvaka nekufuye zvifuyo.

...mbi namajaha dzinofunde kuzvikora zvepadera-dera nepakati vaakufundiswawo imweni mifundo yekuti vazoitawo mishando ngenyara dzavo. Yakadai ngekuveza, kuvaka uye nekubika.

Kuzvikora zvinopa fundo yepadera dera ndombi nemajaha avachafundi zvekuita chibalo nechiyungu zvega vakufundawo zvimweni zvekudzidzira kuita mutambo uye nekutora mitambo yakona.

Ndombi nemajaha zvinofunde kuzvikora zvepakati fundo dzepadera-dera , vanofundiswawo zvimweni zvifundo zvekuti vazoite madhokodheya, vachinge vazopedza zvifundo zvavo.

Majaha nendombi vanofunde kuzvikora zvepakati nepadera vanofundiswawo zvakasiyana zvifundo, vanofundawo zvimweni zvifundo zvekuite mishando yenyara zvakadai ngekurima, kupfuya zvipfuyo ngekubika.

Majaha nendombi muzvikora zvepakati nepadera vaakufunda kushandiswe kwemishini veishanda wo neimweni midziyo yakandosiyanasiyana.

Zvikora zvepa dera nezve pashi zvino fundise majaha ne ndombi kuite mishando ye nyara zvimweni zvavano funda ngezve kurima vano fundiswe kurima kuti vapedze chikora vazo one kurima.

Ndombi namajaha vanofunde pazvikora zvepakati vanofundiswewo zvifundo zvekuti vazoitawo mishando yavo vari vega vanofundiswe zvifundo zvakaite sekuaka ,kubika ,kusona nekurima.

Kuzvikora zvinopa fundo yepakati ndombi nemajaha vanofundeyo chiyungu vanofundevo zvibalo nezvimweni zvifundo zvinechekuita netsika nemagariro edu.

Mazuva anaya ndombi nemajaha dzinofunde pazvikora zvepakati vakufundiswe ngenjira yakasiyana. Kwane vanofundisawo zvemabasa avanenge vaita vanouyawo kuzofundise vana kuti vaziye mishando inoyita.

Zvikora zvinopa majaha nendombi fundo yepakati, zvinovafundisawo mifundo yakasiyana, yakaitewo kuti vazozviitirewo mishando yavo vega. Vanofundiswawo kurima, vanofundiswawo kufuya zvihuku , vanofundiswawo kuaka.

Kuneimweniwo mifundo yakuitwa kuzvikora zvinopa mandombi nemajaha fundo yepakati zvakadai ngekurima, kuwaka izvozvo vanozvifundiswa kuti zvizovadetsera mundaramo yavo.

Kuzvikora zvinofundiswe mifundo yepakati, ana anofundewo chiyungu, anofundawo zvibalo, anofundawo imweni mifundo ine chekutita nenyika yavo, netsika dzavo nemagarire avo.

Ndombi nemajaha pazvinofunde pazvikorazvepakati vanofunde mifundo yakatosiyana imweni mifundo ngeyekuite mishando inozovadetsera mundaramo vapedze chikora.

Kune mbatso dzinoende vana veindofunda mabhuku kuzvikora zvepakati umomo munenge mune mabhuku ane zvifundo zvavanenge veifunda. vanoenda veinotsvaka zvavanenge vafunda ndizvo.

Zvikora zvinopa ndombi nemajaha fundo yepakati vakufundawo imweni fundo yakandosiyana imweni ndeyekupishira masimbi Imweni yavanofundisa imweni ndeye kuvaka imweni ndeye kubika nemuveza.

Anakomana neanasikana anofunde pazvikora zvedera, vanofundiswewo kuite mitambo yakasiyana-siyana yakadai ngekurumba, kukaba bhora neimweniwo mitambo.

Ndombi ne Majaya dzinofunda zvikora zvepakati vanofundiswe zvifundo zvakasiyana vanedzimweni mhatso dzavanoenda vachindofundire zvifundo zvakandosiyana zvakaite semichini yechiyungu nezvimweni zvakadaro.

Zvikora zvinopa majaha ne ndombo fundo yepakati azviiti zveku funde zve mabhuku zvega vane nguvawo dzavanoitewo mitambo yakando siyana siyana yakaite se kutambe bhora.

Zvikora zvimweni zvinopa vana fundo yepakati zvakufundisa ana kuite zvifundo zvekuchovhe motikari vari iyoyo vanotofundiswa vanozotobveyo iyoyo vatova nezvitambi zvavo.

Zvínofundise majaha nendombi fundo yepakati zvakuvafundisawo zvimweni zvifundo zvakadai nekuchovhe motokari vanozobve kuzvikora vatova nezvitambi zvakhona.

Ndombi nemajaha zvinofunda pazvikora zve pakati vanofundiswa ngevantu vanoita mishando yakasiyana padera pemishando yavonozode kuita vapedze chikora .

Zvikora zvepakati zvinofundise ndombi nemajaha zvifundo zvakasiyana zvibalo nezviyungu. Zvinofundisevo majaha nendombi mishando yenyara yakadai ngekuveza, kubika nekurima.

Zvikora zvinopa majaha nendombi Fundo yepadera dera zvakuvandudzwa uye kwakutengwawo michini inoita kuti vana vafunde vaine michini veidetsereka.

Zvikora zvinofundise majaha nendombi mifundo yepadera-dera zvakushandisewo michini yamazuwa anaya yekufunda ndiyo kuti ndombi nemajaha zvifunde ndiyona.

Zvikora zvinoita ngezvefundo yepadera dera zvava kuvandudzwa kuvakiwawo kuti zvienderane nezvikora zviri kunedzimweni nyika dzakabudirira kare ngekuisawo midziyo yekufunda yemazuwa anaya.

Ndombi nemajaya vanofunde mifundo yepadera dera vane imweniwo mifundo yavanofundawo inosanganisira mishando yenyara uakaite sekubika, kurima nekunasire mumhatso nezvimweni.

Kune majaha dzinofunde kuzvikora zvinopa fundo yepadera-dera, vanofundiswevo kuite mishando yenyara. Yona iyoyo ndiyo yakukurudzirwe mazuva anaya kuti kana vapedza vazozvishandira.

Kuzvikora kunopa vana fundo yepa dera dera kune dzimweniwo mbatso dzekuti vana vanoenda iyoyo veindo erenga ma bhuku aka siyana siyana ezvifundo zvaka siyana siyana anoonekwe iyoyo

Zuwana zvasiiyana nekudhaya ndombi nemajaha vanofunde pazvikora zvepadera-dera vaakufundawo veishandise michini yemazuva anaa ino vadetsere pakufunda.

Zvikora zvinope majaha nendombi fundo yepadera zvakuite zveivandudzwa zveisirwewo imweni michini inoshandiswe pakufunda kuti va mandombi nemajaha vaenderane nekufunda kwaana...

Mishando yenyara inofundiswewo kuzvikora zvinopa majaha nendombi fundo yepadera-dera. Mishando iyi inoite kuti vazozvishandira vapedze chikora chavo.

Zvikora zvinofundise ntombi nemajaya fundo yepadera dera zvakuvandudzwa zvienderane nezvimweni zvikora zviri kune dzimwe nyika dzakabudirira kudhaya.

Zvikora zvepadera-dera zvakuvandudzwa kuti zvifananevo nenyika dzakamuruka kudhaya. Kwakutengwevo michini yekuti ndombi nemajaha vafunde ndiyona.

Mishando yenyara yakufundiswewo ndombi nemajaha vanofunde kuzvikora zvepadera dera izvozvo zvinovadetsere kuti vaperze chikora chavo vazozviitirawo mushando yavo kudetsere ndaramo yavo.

Ndombi namajaha vanoite fundo yepadera dera vanofundiswe zvifundo zvakawanda kusanganisirawo zvifundo zvekuti vanohamba veiona mhuka mundau dzakasiyana nekungwarirwa kwa.....

Ndombi nemajaha vanofunde kuzvikora zvepadera dera mazuwaanaa vaakufundao vechishandise michini yaayo inoshandiswe pakufunda kufunda nekutsvaka zvavanenge veitsvaka.

Fundo yepadera-dera yakuvandudzwa mazuwa anaya ngekutenga muchini yayo inoshandiswe pakufunda. Vana vanoende kumbatso dzinenge dzine muchini iyoyo veifunda vari vega.

Mazuva anaya zvikoro zvinope majaya nendombi fundo yepadera-dera, vakufundavo veishandisewo michini yemazuwa anaya yekufunda ndiyona inoite kuti kufunda kureruke.

Zvikora zvinopa majaha nendombi fundo Yepadera dera mazuva anawa dzakushandisa michini inoshandiswa pakufunda zvinoitawo nyika dzakabudirira kudhaya.

Ndombi nemajaha vanofunde kuzvikora zvinopa fundo yepadera-dera. Vanofundavo zvimweni zvifundo vari mumhatso dzakasiyana, vanobika vanofundiravo kumhatso dzekubikwa vanoite zvekurima vanoendevo kwavanofundira.

Zvikora zvinope majaha fundo yepadera dera zvinofundise ana mifundo yaka siyana mazuva anaya vana vakufundiswe mufundo yekuti vazoite mishando yavo ngenyara veizvishandira.

Zvikora zvinope fundo yepa dera dera zvaku wandudzwa zvei yakwa ne mbatso dzekuti vafundire kuti zvi enderane nedzimweni nyika dziri kubanze dzaka budirira kare.

Zvikora zvepadera dera zvinofundise mtombi nemajaya zvakuvandudzwawo kuti zvienderane nezvikora zvekune dzimweni nyika dzakabudirire kudhaya.

Zvikora zvinofundise majaha fundo yepadera dera nentombi zvakuvandudzwawo kuti zvienderane nezvimweni zvikora zvakaita sezvakadaro zvikubanze kwenyika zvakabudirira kudhaya.

Zvikora zvinofundise majaha nendombi fundo yepaderadera vanofundisewo mishando yenyara inozovadetserawo vapedze zvikora zvavo pamberi apo.

Zvikora zvinopa ndombi nemajaha fundo yepadera dera zvirikuvandudzwa kuti zvifananewo nezvimweni zvikora zviri kunenyika dzakabudirira kwona ikweyo kune mhatso dzekufundira dzakaakwa ngemutoo unoshamisa.

Zvikora zvepadera dera zvinofundisawo majaha nendombi zvinechokuita nenyika yavo kungwarire nyika yavo nekukoshesawo zviri munyika yavo nehunhu hunotenderwa munyika mwavo.

Tinoona zvikora zvinofundisa ntombi nemajaha kufundo yepadera dera zvakuvandudzawo nekutenge michini inoshandiswe pakufunda. Hurumende iri kuite izvozvo.

Ndombi nemajaha dzinofunda pazvikora zvepadera dera vane dzimweni mbatso dzavanoenda kundofundira zvifundo zvavo kuti vakuda kuita zvifundo zvinoita ngezvemitemo voendawo kumbatso dzona idzodzo.

Ndombi nemajaha vanofunda pazvikoro zvepadera dera vakufunde zviri nyore. Vanoite tsvakiridzo yezvavanenge veida kufunda ndizvo veishandisa michini yaayo mazuva anaya inovadetsera pakufunda.

Ndombi nemajaha vanofundie zvikora zvepadera dera vanofundisweo zvifundo zvakasiyana vanofundisweo kuti vazokwanisao kuzviitire mishando yenyara vapedza yakadai nekurima.

Hurumende iri kuvandudza zvikora zvinopa fundo yepadera-dera ngekuaka mhatso dzekufundira dzakanaka dzakafanana nedzimweni dzaakuakwa mazuwa ano dzekune nyika dzakabudirira kare.